Dͻbͻ bapoi la be kyԑnse zu. A noba bapoi ŋa poͻ, banuu su la kparoo naŋ yi vaare kyԑ tõͻ tԑmpԑloŋ, ka boŋyenaa su kpare sͻgelaa eŋ kpare pelaa poͻŋ kyԑ ka kaŋa meŋ su kpare zeԑ. A noba bapoi ŋa poͻ, banaare meŋ vͻgele la kpogili kyԑ ka ba do ka ba mine zeŋ soola zu ka ba mine meŋ are, kyԑ ka dԑre tiili daŋkyini ka zare meŋ biŋ a be.

Bondirii la be perԑte poͻ, a bondirii ŋa e la bԑŋ ne mui. A bԑŋ ne mui ŋa zu, gyԑlee, taaleԑ, bͻͻde-kyeenee, gyԑnlee ane bondivaare dogele la a zu.

Dͻͻ la dͻͻŋ a tona toma ka noba are kaara. A bibiiri mine zeŋ la teŋԑ ka kaŋa gbi dumo kyԑ ka kaŋa meŋ are a taa eŋkpaakpolo kyԑ furi o nimie a kaara ziekaŋa.

Nansapeԑle la are. A nansapeԑle ŋa mine su la kpare naŋ yi tevaare kyԑ tõͻ tampԑloŋ kyԑ ka kaŋa meŋ su bonzeԑ kyԑ meŋ tõͻ tampԑloŋ. A nansapeԑle ŋa mine vͻgele la kpogili peԑle ka ba mine meŋ vͻgele kpogili zeere. A nansa dͻͻ kaŋa you la o noͻre kyԑ yikpoŋ kpoŋ kaŋa are peԑle ba.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

Dͻbͻ na be paki poͻ a ŋmeԑrԑ bͻle. Ka ba mine bayi gaa te zeŋe dakogi zu kyԑ kaara, ka kaŋa meŋ a are dԑle bone kyԑ kaara. A kaŋa naŋ boͻrͻ ka o ŋmԑ a bͻle zeŋe la o gbԑre.

Baa poʊ la. Ka poge bayi a do zɔn wure zu. Ka doɔ a tagra a wure. Kyɛ ka ba poge tasuba kanga meŋ a de o nu a pare a wure pare sɛŋreŋ a meŋ kyene a tooro a bana naŋ zɔŋ a wure

Nasaalepeɛle la are ka ba yaga zie zaa su bonsɔgelɔ kyɛ ka ba mine zeŋ bone zu. Ka dɔɔ kaŋa gbi a banana naŋ zeŋ a bone zu nimitɔɔreŋ kyɛ ka kũũ daga meŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ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

Dɔɔ naŋ su kparoo naŋ ba taa nuuri la a go ŋmenaa poɔ a deɛlɛ soolare. Bateɛ boŋyeni boŋyeni boma anuu biɛ kɔge la a dɔɔ naŋ go a ŋmenaa poɔ a deɛlɛ a soolare.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ mine la be baa poɔ a baa poɔ a dɔbɔ yaga zie seɛ la kuri gbɛŋmaara kyɛ taa eŋkpakpolo ka a pɔgebɔ meŋ a su kpare nu ŋmaara kyɛ seɛ kuri gbɛŋmaara ka ba zaa kpɛlɛm be a koɔ poɔ.

A enfuoni ŋa poɔ, bibiiri banaare la a be baa poɔ. Ba pɛgle la Kõɔ bon ɔnne a ɔnno ne a baa kõɔ .Kaŋa maŋ vɔgle sapigi dɔɔ la a baa koɔŋ kyɛ ɔnnɔ a kõɔ kyɛ ka a bana bata a go kyɛ ɔnnaa kõɔ.

Dɔɔbilii bapõi la zeŋ dɛre zu kyɛ dɛle daŋkyini. Bɔtɔ peɛle biŋ la ba nimitɔɔreŋ. kyɛ ka be ba naŋ zeŋ a dɛge o zaa kpɛlɛŋ. A bibiiri zeŋɛɛ la a kaara taa.